Daro mac'ati issipe gididi pude xelidi detes ista gidopeka isiniya manaxire atawutadus qaseka issiniya sinta bagara borsa oyka utadus hankoytika oykidato danetes isti may'o may'ozika na'ataysi gamo dunguzaka misates.

daro macati uttuttida ista giddoppekka issi neya shaashsha shaayadedos qasseka hankoora maxizathoka daanota hankoora coogada ista uttada xeellas coogatata xeellishin hayssa isti aazi shaayzakkonka eretenna shaasha shayizayssikka lu7ees

na7u asati hookkidi aykko xaafiza daanetis ista giddoppeka issinoozi eqqidi coogidi xeellidii des hanko si gede bagga7aw xeelliza honka eretenna gede xeelli diidees ta coogada xeellishin isti xaafizayssi aykko lo7eq miishikka daanees lanqaradiza ababatikkallo7e

daro asati iisip eqqu ottida istika may7o may7ozi gammo dunguza masatis coo gazati xeellishi geda baggara deeti maata oykkidako daanettes kaseka ha baggara haykumishikka oykkides coo gazata izi may7oyssa xeellishin hullukkokka masatiis

daro asati issippe shiiquttida ista giddopfekka qeerinea pila xeellade dawos qasseka ista sinthara gede dabtare masataya miishikka dees izi hazakkonka eretenna istas immiza addezikka diza daaneis hanko asatikka qasseka eqqedi baynta tarey gakkanaa wosso xeelli didees

Daro asati isipe qotida ista giddopfeka issinozi gammo dungoza qora moothidi qasseka ababa shingidi dees qasseka aypa bolla aykko bish kawoth wuthida qasseka lankarade asatikka gammo dungoza may'idi eqqidizi handayssa xeellizakadaaneeti.

Daro asati issife gididi maata pude essoothida isti azax hesse dahonka eretenna ta coogaza xeellishin gammota gedo wogatakka daanees qasseka istimay'o may'oti gammota dungezakka masatees ta coogaza xeellishin hubbatikka lo'eth

daro asati issipe gididi utti huttida irsa giddoppeka issinozi tophiya bandira oykkides qasseka istimar7o may7ozi ubbatayssikka booththa coogatata xeellishin ubbatikka lo7ettes qasseka hupa bollakka lo7u lo7izazi woth woththida

daro asati sinthan uttidi aykko miishi geda baggara utto asatas yooti di deetis sintha baggara uttoysikka may7o may7ozi zu7onne aykko xaafettida masqala masatan miishikka ista issa bolla xaafetu tu7e qasseka sintha baggara de asata sintan haattikka diza daanees ubbikka xeelli shulu7eth

Daro asati issipe gididi utida ista gidopeka bagati gamo dunguza masatiza mayo may'i utida qaseka uphiya bolaka bagati ayko kopiye masatizaga c'o'u gada ta xelishe ubatika issipe utidi loytidi loyti betes qaseka izira dizara c'o'u gada utagadus.

daro asati issippe gididi uttutteda isti uttoyta giddoppekka issi ne sinthan haaththikka dees qasseka izi lanqendzayssi coo gidi kusha gaqaya bolla wothu hussides ta coogaza xeellishin addezi qoppizathokka daanesi ubbatikka uttu toyti lo7eti

Daro asati gammo dunduza ma'idi uqutida ista giddoppeka issinozi sintsara deayssi ista haasayssiza daanettes geda baggaraka issine kushe bursa oykka wottadus qasseka hupha bollakka aykkomish wotha ottadus tacoo gaza xeellishin cimatun ubatikka lo'etes.

Issi adezi issi kushsni ayikko mishshe oyikkidi desi izi ayi hasaide dizakkonne eretena qasekkasinththa bagara qase dabiters misayiza misheyikka deesi izi azakkonne eretena hanikko kushsharakka issikibirito oyikidada hannesi izi azasi oyikidadakkonne eretena

Daaro asati issippe gididi uti utida issta giddope issi macashiya qodhdhe bolla bicca masattiza mishshe xaaxa uttadusu ubbaytika kushshe bolla dabtare masatiza mishsha oykkidi xafidi dettes qassekka sinththa baggara haththika isstas immetida danes.

daro asati isipe gididi uttuttida ista giddoppekka issi noy waraqatara xaafi dide qasseka hanko yssi kusha qulum7utidi waan zaakon kaeretenna hanko baggaradayssi demmo ayfa bolla aykko mishkka aaththu thies guye baggaradayssi coo gidi dhoqu gidi xeelli diides

Uyddo asati eqqoteza ista giddofekka na'u macati gaammo dunguza masatiza may7omay oottiza qasseka issadezi issi ni7o haykko miish immiti dees lanqanka haaththi masatiya miishi dees ta coogaza xeellishi asati lo'eth.

heedzdzu cimati gammo dunguza masathizazi may7idi eqqotida ista giddoppekka issino aykko miishi oykkidi haasayidiide qasseka gede bagan diyayssi naxala may7idi eqqa gides qasseka kushshan aykko mishikka oykkiutide ubbataka xeellish lo7ettes

issi macasiya issi kushan aykko miish oykkada haasaya de da qasseka hanko bagga kushan waraqataranne iskirbtor oykkiza daanos qasseka coogazata xeellishin macasiya aykko miisha haasayizaaka daana lo7okka lo7izaakko daanawus geda baggara deysi izaazakko eretta

Daro asati issife gididi uttutida ista giddotappekka baggati gammo dunguza may7idi uttida qasseka lanqenthara kushan aykkomesh oykkada iza be addeda geda baggar dayssi qasseka kusha wostiza kunka eretenna tacookaza xeelishin asati uttidi lo'eeth.

Issi aawozi utti uttidi hasayizaysa daanes qaseka ayfa bolla manaxire wothi uttides haraka qase qoodha bolla ayko miishi wothi wothides ta coo gaada xeelishin awozi lo'iza aawa daanes qodha bolla dizaysi dunguza daanes ta xeelishin.

Issi addezi Gaammo dunguza mayidi eqqi uttides qasseka qoodhe bollaka Gaammo dunguza woththi coo giidi izi awa xeelizakon erettenna xeellidi dees guye baggara de'iyaysika coo gidi aykko miishsheti oykkidi ha xeelliyadanees ta coo gaada xeellishin ayko miishshe oothiidi dizadanes.

Daro asata woga mayoy bollan qaaphetutize ista giddoppeqa gammu dunguzaykka daro daro dunguzatikka qaaphetutiza ta coo gaza xeellishi ubba dungozatekka lo'etes gammo dunguzaykka lo'ethi lo'ethi l'ees

woga bolla oyddu shuchchati beeti gidete ista giddoppeka na7u shuchchay equttides qasseka hankoyssi ich utizag daaneeta hanko baggardziza maatotikka ubbika melutides iza aazi melthizakunka eretenna coogataza xeelli shin shuchchati utethay lo7ees

oyddo asati eqqotteda ista giddofe kana ati qeerinayta gidishin qassekana ati woggasa coogazasa xeellishi machin addenne naanne matatettes ista pootezi ubbatayssikka xeellishin lo7ethi loo7ees hankora waan zaakonka eretena geden yoytos

Hayssa giddon heedzdzo asati beeti diideeppe ista giddoppekana ati adde gelishin qasseka issi neya maca cogada maca kokkanathon hanawutadi ubba ubbotazikka lo'ees hayssi mitafe oosettida dutha deneys ubba mishika lo'ees bootazikka xeellishin lo'ethi lo'ees.

Issi macasaya utta uttara buddinna ukkida daana kaseka kusha bolla safeydamasatan hiishikka oykka wotaza ta cookata xeellishi macasaya hupha bollaka aykko mish woothazu yeellishen tamaykka dhiexada daana bootazi ubbika lu'isaatho kadamaniis.

Qyddo asati uttuttida ista giddoppekka heedzdzati addegi dishin qasseka issi neya maca macaya coo gada qoora bolla aykko misha hathawtaa qasseka addezi uttanathonne eqqanathu anidi waan zaakonka erettena kusha bollaka aykko mishe oyputeteh.

Issi parazoz co giidi eqi utides, paraza bollaka ayko mish caanet utides, co giidi parazoz izi awa xelizakonka eretena, mata mana hanizeka eretena,bogez izi biza ogezika co ga Tani xeelishn lo'eth lo'es.

issi macasiya hupha bolla naxala daanzamish wothada qasseka kusha bolla aykko jandala oykkada qasseka anko kushara coogada kottu oykkida daano geda baggaradiza addezi harabota xeelle izi awu xeelliza hunka eretenna

Daro asati gogiza haaththa nanqara aadhdhi didettes issa dezi gede shamiza bolla aykko miishika wotho wooththides izi aadzdzi woththizafunka erke ta cookata xeellishe haaththa beyana yida asekka daaneettes ubbatikka issippe lo'eetes.

Na'u qeeri deyshati awu buzakonka erettenna coo gidi kude biidite iza lanqenka puxa keexxetaa keeththikka dees qasseka biitta zikka mel uttide coo garata xeellishi deeshatikka saamettidi bizaathoka daanettis ubbu deshatikka lo7ettis.

ichoshu macati issipe gididi uttuttida ista giddoppeka issi neeta cougaza xeellishin lo7etha lo7of hankoera qasseka hara bagga xeemmizakka daanawus hayssi isti dendoyssi kasson dendiza daanees guye baggarade yssikka keeththa lo7ethiza daanees

daroti issippe gididi waan zaafonka eretenna ista giddoppeka sintha baggara deesi ooththanne kareth may7idi waan zaafonka erettenna duuranatho ham yoone waan zoerekke cookazaxa xeellishin issife diyaystara ubbatikka lo7eth lo7ete

na'u asati uttutida ista giddopfekka issi aneya izi aayo zaanos qasseka hanko ora izis naa daanno ta cogaza xeellishi naya aayis aykko miish immida daano kushan aaya issi miish oykka wutadu ubba bootozikka ta xeellishin lo'ees sintha baggara kassi nao asatiza miish uttuttiis

Issi addezi kusha qunum7idi coogidi miicidi eqqa gides. Ta cookata xeellishi addezi miici diyayssara coo giidi loo7ees geda baggaraka aykko miishi eqqotide puda baggaraka qasseta marbate misatida miishikka eqqotide addezi coogidi ta xeellishin loo7ees.

Daro asati issipe gididi kusha pude dentidi qala geliza danetese issta gidopekka issinozika issi kusha pude kesidi qasekka hankoysan ula bolla wothi wothides ubataka ta xelishin qala gelidi diza danets

Daro asati issipe shiqidi eqi utida ista gidope issineya ba kushen ayko mishe oyqada xaafizatho hanawus iza Azi xaafizan eretena gede bagara eqora qaseka hashen bolla ayko mishe Maya utadus ubaka ta xilishin lo'etes

daro asati issipe gididi uttutida ista giddoppekka issinozi duuna bolla kusha woth uttida qassekana7ati sintha baggara uttoti kusha bolla aykkomishikka aaththi uttiza ta coo gada xeellishin ubbatikka qoora bolla aykko mish woth uthida ista aadzi woththazakonka eretenna.

hayssa xoogaza xeellishin asati asatara gaggana malanne asati coo baynta giddon eletide haasaana mala oosetha miisha deenees haysakata coogada nababishi waassappe geetettes asati hara dera asaade asatara gaggana mala maaddees

issi naya coogaza miicade hupha bollaka sharbe masatena miish wothada waani zaakonka eretenna izi sintharakka haaththa masatizazi dees qasseka guye baggarakka asi dizaadanii ta cookaza xeellishin iza aykko miish ooththiza daanoos

hayssa ta coogata xeellishi heedzdzu asati ootho ooththi diigeettes isti ooththa oosozikka makina giddon aazi ooththasakonka aykonsh ooththetes ta coogata xeellishin ista may7ooteranne ubbatesi mala gidoy saraco gidi lo7ettes

Na'u asati bolla bolla keedi uttuttira qasseka issi nu gi gaden eqqidi pudeyssa xeelli didee eqquwadey hupha bollaka aykko mishu woth oththides izaata kunka erettena ta cookada xeellisi bollayti pude keedi aykko mish ooththi dideeth.

Heedzu asati issippe gididi uttida izeta giddope nam'ati adde gidishin qasseka issiniya macca. Heedzatika ayfa bolla ayko miishi woththi wothida. Qasseka guye baggara Tophphiya bandira masatiza miishi dees. Hanko addezi kushan aazi oykidakon eretena.

Hayssata coo gada xeellishin saloy ayko beeththizayssara loythi lo7ee. Hessi eellishinkka mabirate hayle aykko poolekka daanees. Ubba miishitikka xeellettizayssi lo7eettes. Hayssi taadizan taa dassi gees. Hayssi ooththanasika macha7ettiza daanees.

Hedzdzu adde nayti uttidi kath naagiza daanettes ta coogaza xeellishin ista sinthanka haykko burchuqo masata miishikka dees coo gaza ta xeelli issi nouzi kusha duna lanqenka uututhidees qasseka hanko issi waan zaakonka erettenna

Hedzdzu asati betididetes ista giddoppeka issi naaya kaththa keththa giddon oththizzadugadan danada ha xelawus kasekka issiniya hokkada kushshe meththizaduga danawus hanikoyikka qassi timirt keththappe yizaththon ba hashshiya bollan borssa tokiddi hametidi de'es.

Daro asati issife gididi uttutida ista giddoppekka issi neya hara bagga xiilla dedawu iza awu xeellizakonka eretenna qasseka ubbati may7o may7oy mala gidoyssara ubbatays kalu7ees cookayata xeellishi isti may7oyssi zu7o masateshin istoyss ubbi kalu7ees.

Daro asati issippe mala mayo may'id eqi utida. Isit ayzas eqidakonka erike ista gidopekka sintha bagara diyayit bootha suupe may'daka Danes qaseka hankoyti zo'o may'id co gidi eqa gida co gada ta xelishn ubbatika eqoyt lo'etes.

Daro asati issippe shiqidi utti uttida ista gidoppeka sintha bagara dizaysi waraqata oyki uttides waraqata oykidi xafizathoka hanes qaseka onkoysi awa baga xelizakoka eretena co'u gidi utta gides iza bagara dizaysi ayfiya bolla ayko mishi wothidi xelidi des

issi addezi kiisa giddo kusha gelsidi eqo utides qassekata cogada xeelli shomporso dendzaa daanees izi bolla baggara may7oyssika zo7ozi iza bolla lo7ees geda baggarakka aykko maatati ubbi cililidi ubbatikka lo'ettes

heedzdzu asati issife gididi ekotize ista giddoppeka issinozi issiada bolla aykko mishi wothana hanes qasseka huphaya bollaka aykko mishe wothothides hankoysika qasse aypa bolla ayko mish wothi utides qasseka lanqare deesi coo gidi ista xeellid des

Daro asati issippe gididi eq uttida eqoytappekka issi no zi gede utti uttides izi aazi uttidahonka eretenna hankoyti may'o may7ozi kareth masatis qasseka hankoytinne booththatho masatizad may uttida ta coogaza xeellif istilo7eeth.

Ubba asatikka isipe uttuttida ista giddopfeka sintha baggara deyayti heedzdzatikka gedo waraqata daandzayssa oykkotida iza lanqan deyayssi hara baggakka xeelliza daanees ta cuugaza xeellishin ubbatikka malamay oyssara lo'eti.

Hosipuni assati eqi uttidda, he assata giddopekka hedzati ade gidishin ichashati macca adeta gidoppe isinozi ayikoka ba kusheni oyiki utisi qasseka macasiyakka ayiko oyika utadusi ta coo gadda xelishini loyosona

Issi adey bera doyanatho ha.es qasika hankoys eqidi izza xelidi dossona qeri nayikka awbaga xelizan eretena xeladidees qasika ezza sinthan manaxira wothidi xelidi dees.adazi bera doyi gamo dunguza masatizayssa qoren wothi utidees.

Usupun asati eqi uttida isya gisope ichavhati ade gidishin issiniya maca macaya kusha bolla ayko misheka oyka uttadus qaseka issi adezi kusha wostizakoka eretena co gidi ubbatika duge xelidi feetes duge bagara saletida si'iley diza danes

Hayssa keeththas ooraththeti ubbi lo7ees. Lanqqara diza ogezikka keeththazikka coo gidi lo7ees. Hayssi keththas tani didas loyththi taana lo7ees. Qassikka istta sinththan sinththan aaza mishakkon eqqi uttoyssi iita lo7etees.

daro asati issife gididi uttidi eqquwadey haasayitetha sididtes eqquwades sinthanka haykko silke masatana miishikkadey izi aazakonka erettenna qasseka uttoyta lanqan haaththi dizaathuka daanis ubbatikka uttidi lo7ettes

daro asati issife gididi awu ho mettizakonka eretenna ista lanqinka makinati eqqotiza makina lanqinka issi adde eqqidi hokkizatho daanis ta cugaza xeellishi makinatikka ubika lo7eete booxxutoyssara ta xuro xeellish lo7ees

issi makinazi coogidi eqqagidis iza aazax eqqidakkonka erikke iza lanqandziza maatezikka lo7ees coogatata oga xeellishi keeththazekka xeellishi lo7eees bolla baggara asikka dizaatho daanessa xeellishin ubbakka xeellishi lo7ees

Hayssa botatha cougada xeelli shimboo xuttidi lo'ethi lo'ees qasseka sintha baggara maata masatiya miishi dizayssikka lo'ethi lo'ees geda baggaraka asi oyddo asate eqqida daaneti ista giddopekan ati booththa may'idas hankoyti qasseka kareth may'ida

Daro asati issippe gididi uththiuththida;uththoita giddoppekka sinththa baggaara issinodi eqqidi istayo haasayide de7es; qassikka iza lanqqen doona bollan aykko miishshiyo woththida coo gaada isththa xeellaade dawu; iza ma7o maay7azikka bollaara booththa masathes; ubbathissika eqqiuththidi lo7es.

Daaro asati issippe giddi uti uttida issita gidopeka issiniya keri yidha danawusu qaseka hankoysi kushshe bolla kiranche masatizayssa mishshaka oyqqi uttides co gada ta xellishin issi camazika co asi baynda dishin uti utidesi ubbatika eqqidayti loidda danesi.

heedzdzu asati eqqi uteda ista giddopekka na'ati adde gidishin qasseka issi neya maca mace issi issa dezi aazi immizaakonka erettenna immi didee qasseka macasiya kushe bolla aykko miishikka oykka uttada ta cookata xeellishi macasiya mayoysi zo'o gidoyssara izara lo'ees

daro asati isipe gididi utti uttiza ista giddopfekka issi noozi uttidi xaafi didees qasseka ayba bolla aykkomish aaththautiza guye baggara dizaara paranje masatawsa coogata xeelle sintha baggaraka aykkomish wothada cookata hissa xeelladidos

Haysan oydu asati betes ista gidopeka hezati eqi uttida isinozi duge hoki uttides izi azi othizakonka eretena bolla bagara eqo adezi qasi gidi duge iza xelidi dees. Izzi azi xelizzkonka eretena bollara gin Botha mayi uttides.

Issi adezi coo gidi miiccidi haa xeelidi dees. Izi awa xeellizakonkka erettena koora bollaka aykko miishi wothi uttides. Qasseka guya baggara iza aykko miishikka dees. Hupha bolla wothoyssi bica masatees ta coo gada xeellishin adezi miicizaysara lo7eeslo7ees.

Usuffunati eqi utida ista gidopekka nam'ati kushan aykko misha oyki utida qasekka na'atapekka issinozi qodhan aykko mishika mayi utides ta co gada xelishin ubbatikka Mayo Mayo mala mala gidoysara lo'otese qasekka issinozi ayfa bolla mish wothi Wothides

heedzdzo asati ekkotida qasseka issi neya otawtado ottawutora ay ekkizaakonka eretenna qasseka hankoyti ay immizaakonka eretenna ayfa bollaka aykkonishi aathutida qasseka istan anqentizara coogata istanileyssa xeella

Issadezi ekedi coo xeelli di dees izi awu xeelli zafunka erettenna izi may7u may7udzikka bollara gede astamareta may7u mathate izi aazakkunka erettenna qasseka guye baggara aaza miishaponne xaafetutide izi aazakkunka eretenna

daro asati isipe gididi pude baggara eqqo naaza xeellidi deeta hista giddopbekka issi noozi aykko mishon uttidi xeellis izi aadi xeellizakon karetenna sintha baggarakka gede karetha masataya miishi utt hutides ta cuukaza xeellishin asati yqeqashamu daydanameth

oyddo asati eqqi utida ista giddoppeka heedzdzati maca gidishin qasseka issinozi aadde addezi kusha qulum'i uttidi qasseka ayfa bolla aykkomish aaththidi xeellidi des qasseka na'u macatikka ayfa bolla aykko mish wothi utida coo gada ta xeellish isti lo'eetes

Issadey gammo dunguza hupheyn woththidi qasseka ayfa bolla aykko mishe woththidi ha xeellididees ta coogada xeellishi addezi kusha meetti didees ugerakka gammo dunguzamma izaasatikka coogidi iza xeellidideeta ubbatikka lo7etis

Issi adezi c'o'u gidi xelide dees izi xelizakoka eretena iza guyera de'iya qorqorozika xelishe lo'es qaseka lanqera ayko mishika eqiwutides ta c'o'u gada xelishe Ade may'o botatetayka bolara ma'oysika karetha lo'es.

Daro asati gaamo dunguza qoodhe bolla woththidi hametishe. Qasekka istappe issinozi hupha bollaka gaamo dunguza woththi uttides. Hankoytti giidora guuththa miishi maydi awa bizankoka eretenna. Estta gidoppe hankora demo kushsharaka oykka uttadu.

Daro asat issippe eqi utida ista gidoppeka pudera bagara eqid kusheza bollaka ayko mish wothid bollaka gaamo dunguza masatizaz wothi utides , histid ha xeles.hankoytika qase kushan ayko mish wothid pude xelid Des. Ista gidoppeka issinoz mith oykida Danes.

Daro asati issippe gidid biita wostizako eretena , ista gidoppeka isinya akafa oyka utadusi, qaseka pude bagara dizaysi eqi utidesi , izi aazasi eqidakonka eretena , gede bagaraka gizays kofiya kofiyidaka danesi.

daro asati issife gididi puda hamtida daanettes ista giddoppeka baggati manaxira aaththida daanettes qashchaka gede baggara tophiya bandara masatiza miishikka aathth uttides pude baggara deyayti qasseka aaza miishakkonne qorhen aathth uttida

Daro asati issipe gididi issi nua yqqora xeelli diidettes isti aasa xeelliza kunka eretenna coo gada ta xeellishin qoora bollakka aykko mish boothothida kaseka sintha baggara booththa may7ida asatikka eqqidi ista xeelli diidettes issa giddoppeka issi noozi kusha cabacabizaoga daanees.

Daro asati equttidi pude xeelli dideettes isti aas xeelliza hunka eretenna issa giddoppeka issi nozi kusha guye bothuthide qasseka hankoysi kiisa giddu gelthidi oykkutidadanee ta cookaza xeellishin issi nozi bolla baggara dayssa haasayi didazane.

Dutoraabi sinta raqidi awu hamtezakkonka eretenna iza guyanka asi dizadanee ta coogada xeellishin iza lanqe diza mastotezikka iza bessiayssara lo'ethi lo'ees izi may'o may'oykka karetha masatees qasseka giddora may'oyss booththi masatees.

Hayssa bota ta coogaza xeellishin issi addezi mabirata bolla keidi wosxiza konkarettenna qasseka ha baggara deet isti goochchiza daanettes ta coogaza xeellishin mabirata zukundana hanoyssa goochchizakka daanettes asatikka puden eqqutida.

Daro asati issife giditi tokkana biza daanettes istika ubbatikka kushan kushan aykko miish oykki uttida ista lanqeradess gede bookkiza miish oykkiza daanee ta cogasa xeellishin bookkana biza daanettes ubbatikka lo7eto ixidoykko

Daro asati issife gidid eqotida ista giddoppe baggati woraqato musati misikisan aykkotida qasseka hankoora ayfa bolla aykko mushikka wothara qasseka pudet bagga xeella dedo ta coogaza xeellishin ubbatikka oykko mushazi lo7o mush daanees.

Heedzdzu asati uttuttida ista giddop pekkana ati addigidishin qasseka issi neya maca mace bolla aykko mishi sintha baggarakkadees qasseka heedzdzati aypa bolla aykko mishikka woththi woththida cuugatata xeellishin isti haasayizathoka daaneettes.

na7u asati btidi deettis ista giddopfeka issi noe uttuttide qasseka issi noy eqq uttide eqoysi ta xeellishin coogidi hasayanatho anzaa daanis qasseka izi may7o mal7es zo7onne gede karethamasatees ubbataka ta his ta xeellishin lo7ethi lo7es hankoyssi uttidi sizathoka daanees

Issi adey eqidi kusha ayiko mishe ooyikidi izika hasayish hara bagara xeles awu xelizakoka eretena qaska ayipa bollaka ayiko mishe athi utides xeelishin adezi lo'anatho danes gede bagaraka xapeti utis

Issi macashiya uta utada aazi othizakonka eretena, izi sinthan dawutare masatiza mishy Des, qaseka izi lanqera tophiya Bandray eqi utides, isti azis oothodakonka erike , ta co gada xeelishn macasiya lo'iza danawus.

daroti issipe gididi hamuti dideettes iste awu hamutizakonka eretenna ista giddoppeka isse noudzi gede bica masatiza mayomay uddides qasseka issife gididi hamuti dideettes ta coogata xeellishi gedes salafettana bizathoka daanettes

Hayssi ta coogaza xeellishen tophiya bandaranne issi adeze aykko miishi xaafizazaanee izi xaafizaysikka waraqata bolla geda baggarakka aykko guddula mamithidaan zaazikka dees coogaza ta xeellishen hayssi izi aaza kunka eretenna.

Daro asati issippe giididi eqq uttida ista giddoppekka baggati haykko waraqatama sitama sina oykk uttida hanko yssi issi nadza hasha bolla kusha wothe uthibes izayssi wothidafonka erke ta cogata xeellii asati ubbikka miici dibeeth.

Daro asati issife gididi ogiya pittidi deettes ista giddoppeka coo gidi pude xeellizaytikkadeettis qasseka hangoyti pittizaytikkadeetis ubbatikka ha7i ongidakka daanidi coo giidi xeellidi deettis ta coo gada ista xeellishin ubbatikka lo7izathuka daaneettis.

Daro asati issife gididi eqqu uttida ista giddoppekka issi macasiya duuna bolla aykku mishi kammo ottadu qasseka sintha baggara iza aasakonna eqqu uttida ta coo gada xeellishin asati gade pittana kiidakka daaneettes ubbatikka eqosan eqqoosan eqqagida

daro asati issife gididi ogeya pitid deettes ista giddoppekka issi nya bollara nadana may7ida daana qasseka na7u asati mala may7o may uttida isti aantis may7idakonka erikke ta cookata xeellish pitaaessi ubba botazikka lo7ees

Daro asati issippe gididi ogaya bitidi detese ista gidopekka issiniya eqadusu huphiya bolla aykko misha wotha wothadus qasekka gede bagara dizara duna bollakka aza mishakkone wotha wothadus ta co gada xelishin isti bitide dizayti lol'etes

makinazi ay komishi dooridi awu kubota biididees izi awu bizakonka erikke coogaza ta makina xeellishi booxxutidi lo7ethi lo7ees qasseka iza lanqara haaththi zaadanees ta coogaza xeellishi botatikka ubbikka lo7eeth

daro asati isip gididi oogeta pitidi deetis qasseka issineza goochchadeda ozaz goochchizakunka erettenna lanqera dizaara kusheara isay komishoy kala qasseka issinen pedakka oykka wutadus izayssi oykkezakunka erettenna

daro asati issipe gididi urqa holla giddapfe kessidi dettes ista giddofeka hankoyissi goyizaththoka daanees qasseka issinozi eqqiti coo ista xeellees hanko macasaya qasseka iaza azi oykkidakonne iza giddo gelthanathoka hanawus

Daro asati issipfe gididiu oga pitidideetes ista giddoppeka issi nozi hokkidi aazi ekkizakonka eretenna qasseka hupheya bollakka buutha miish wothothides ta coogata xeellishi ubbatikka pitidi lo'ettes

daro asati issipe gididi ogiya piti dideettes qasseka hankoyti eqqidi xeellettes ista giddoppeka issi nouzi peexa oykkidi eqqa gides izi aazaqidapunka eretena qasseka gede baggara hupha bolla aykko mish woththidi cohidi xeellis

issa dezi aykko mishu goochchi dides izi aazafunka eretenna lanqa baggaradeya keeththazikka qorqoreyka dizaakko daanees qaseka izi bolla huphiya bollara aykko mish gooththidafa daanee co gidi puda suugidides izaaazas ugaakunka erkitenna

Na'u asatika eqi utida ista gidopekka issinoz kushan ayko mish oykid ya gede othanatho qaseka sinthe bagan dizays silke masatiza musha oykana Hanes guyeraka dizays Co gid ista xelid Des . Ta co gada xelishn ist lo'etes.

Oyddu asati utti uttida ista giddopekka issinozi bollara booththu mayides; qasseka sinththe bagaara ista sinththan sinththan aykko miishika dees; izi azakonka eretena; coo gaada ta xeelishin asati silke lo'ethiya asiyka da hanetees; ubbatika uttidi uttidi lo'etees.

Issi macasiya miicada coogata xeelladedo iza xeelliza hyssikka ba silka xeelliza daana izi sintharakka xuufekka xaafeti utudes iza aadzdzi gizakonka erikke ta googata qoppishin payda aykku ekkite gizaakka daanees ubbatikka lu'es xeellish.

nam'u asati baynta giddon payda imettanathoko hanees qasseka bolla baggara dayssi ba payda kooto denthides bollarakka qasse tophiya bandaramasatizadzdzikka dees hayssa ta ubbakka ta co gaza xeelishi fayda ekkana mala ooththizazi daanees

Issi naya kushan payda matoqeya danzayssa oykkada bissadedo qasseka iza usetoysikka huphezi duge yedettuntizes ta coogade xeellishi ne aka lo7etha lo7oos iza may7o may7oykka lo7ees qasseka eqo bootazikka lo7ees.

issi addezi uttutidi kusha bollaka aykko mish oykkutidi hasayanatho hanis izi aaze hasayanatho haniza konka eretenna qasseka guye baggara ayko miishikka uttuttides izaazakkonka erettenna ta cogaza xeellishin addezi lo7iza daanees

Na'u asati uttuuttidi haasayi di deettes ista giddoppekka issine doktor aabi amede masatis qasseka hankoysse oonakkonka erke ista sinthan sinthanka geta abuba masatiza miishikka dees isti ay haasayi saakonka erettenna ta coogaza xeellishina atikka lu'eeth.

issi macasiya aazi woththizakkunka eretenna ayfa bolla wothada haykko miishi xeella dedo izi sinthanka eexxiza miish diza daanees iza aazakkonka eretenna coogazasa xeellishin iza xeelliza miishazi lo7iza daanees iza wothoyssikka lo7ees.

Daro asati baynta giddon sarakoti pidi deetis ista giddoteppeka baggadi gammu dunguza mayi uttida qasseka hankoyti huphiya bolla aykko mishi kawoth uttida ta cougaza xeellishin issadedi ayfa bolla manaxire masataya miish aathi utidees.

Uasati oyddo asati issife gididi eqqoteda ista giddopfeka na7ati gammo dunguza may7utida qasseka issi nuy qorha bolla bullu ku bothiza daaniis ta coogaza xeellishin oyddatikka doo7ettes ista giddopfe na7atikka aypa bolla ykkomishi woththi woththida.

Darausati baynta giddon utt uttida ista giddoppekka baggati gammo dunguza hupheyan woth uttida qasseka ubbi ka mayoyssi bollara booththa masate ta coogaza xeellishin ubbatikka utt uttidi loo'ettes ista lanqenka coogidi eqqida ka deettes.

Daro asati kushiya bolla abeba oykidi hamutishe de'etes ista gidoppeka issinozi kushiya pude denthi wothides qaseka guye bagara gamo dunguza mayida asatika detes afila mayida asati detes buluko mayida asati detes daro asati detes.

Issadey eqqidi haasayi iddidees qasseka sinthan aykko miishikka dees guye baggarakka daro nayti eqqidi ay ooththiza kunka eretenna ta coogata xeellishi ista guya bagganka aykko abbay diza daanees lanqara diza biittazi kawubikka lo'ees.

daaro asati issife gididi bonconne maata pude denf woththida isti aazas denthizakonka erke heessa giddoppeka sinthara dizaara gullukko dancawutadu qasseka hankoyti gammo dunguza huphan wothi woththida cookata ubbaka beyishin ubbatikka lo7eeth

daro asati issipe gididi uttu uttida ista giddoppekka issi noti kusha wossiza gunga erettenna qasseka hankoy ta sinthan ubbata sinthanka aykkom mishi mishi uttu uttidis qasseka haaththi ka dizathoka daanis ta coogata hista xeellishi lo7iza daaneeth

Daro qeeri nayti isipe eqotida ista giddofeka baggati tophiya bandara oykkida qasseka hankoyssi aykko miishi oykkidi pude denthosiza ta cuugada xeellish nayti may'o may'ara isipe lo'eth lo'et sintha baggarakka aykko maatam asatiza miishikka deies.

Nan'u Asati eqi utida ista gidopeka isinaya Macca Qaseka issinozi ade Kusheza bollaka aykoMishi Oyki uttida Maccaysi Guyan Tophiya kanteyka de'i utida kanteyka de'izaysako Qaseka ta co ga ta beyishin Hara ubara lo'etes

Heedzdzu macati eqqo uttida qasseka qorya bollaka heedzdzatikka aykkomshi may ottida ta coogata xeellishin miicidi heedzdzatikka pooto dendi di deettes geda baggarakka aykkumiishi xaafetutize ta coogata xeellishin isti heedzdzatikka lo7ettes miicidi didayssara.

Oyddu asati eqqi uttida; ista giddopekka na'ati pude bagaara eqqida; qasseka hankoyti duge baggara eqqida; pude bagaara eqoysapeka issi addezi kushiya pude denththidi wanizakonka eretenna; qasseka maccasiya ayfa bolla aykko miishi woththida kushantara qulum'ada wanizakonka eretenna.

Issi addezin utti uttidi haasayiza daanees iza sintharakadeesi topphiya bayndarakkamasate qasseka addezi aypa bolla aykko mishikka aaththu uteza hanko redza awu xeliza kunka erettenna qasseka sintha baggara aykko haaththi masatizazikkadie.

Daro pooliseti issippe shiiqidi uttida baggati istappeka pude massara denthi woththida ta coogaada xeellishin wostanaw hanizakko erettenna ubatapppeka iza naaza oykkan hanees.

na7o asati uttuttida qasseka sintha baggara issi adedzdzu kusha pudde denthidi waan zaakonka erettenna qasseka issi kushen dabtara masetam mishikka oykkutize guye baggaradayssi issi nodzi polise daanis kasseka polise alanqen dabtaro maseta mishikka dees

Na,u asati eqqootida ista giddoppekka issi noozi addegdishin qasseka sintha baggardirara maca mace guyarakka issade ico giidi miicizathuka daaniis sintha radiza macayakka polisa masatos iza may7o may7o polisa may7o daanis

issa dezi kusha puda denthuttides iza aazas denthida konka erikke qasseka aypa bolla manaxire woothidis sintha baggarakka daro miishi iza sinthan eqquttides isti aazas issida konka erikke ta cu gada adda xeellishin polise masates

heedzdzu asati equttida ista giddoppekka na7ati wogasa gershi qasseka issi noy qeeri naa cogara xeellishi na7ati baynta giddon saroketi ti di deettes wogula baggara issi ado emay7oysis zo7o masatees qasseka qeeri naazayssika zo7o cogara xeellishi polise cooygidi cabaqie

Heedzdzo addeti betidideti ista giddofekana ati guye baggara uttutiza qasseka issi nuy sintha baggara qili kusha kude denth uttides hanko kushara qasseka dabtaru masatazaz oykkotize guye baggara deyssati xeellish issinozi polise masatis.

heedzjo asati uttuttida ista giddoppekka issi noozi miicidi hara bagga xeellit qasseka hankoyssi ba silka oykidi aybe izaakunka eretenna geda baggaradayssikka awuxo xeelli zaakunka erettenna coo ubbasaka xeellishin ubbatikka lo7ida daaneti miici digdayssara.

heedzdzu asati uttuttiza ista giddopeka na7ati adde gidishin qasseka issinne ha maca maca ayfa bolla manaxere masatiza miishi wotha wothade qasseka heedzdzata sintha bolla haathi diza daanis hanko hyssata coogata xeellishin woresiza daanii

oyddo asati eqoteza ista giddoppekka giddora derayssi gammo dunguza masatiza may7o may7otiza qasseka heedzdzati may7o may7oti mala daanees ta cookaza xeellishin aykko mishi qanxi dazanka daanettes hankoysi dommo oykkananne isti qanxayssa.

Issadey sintha baggan eqqidi maanezakunka erettenna qasseka kushan aykko mishi oyfutize guye baggarakka na'u asati uttuutida qasseka issi na aykko mishi woththida isti ay woththizakonka erikke coogaza xeellishi addezi istas aykko yootizazekka daanees

Daro asati utti uttida uttidi isi aykko haasaethayssi kathidakka daanettes ista giddopfeka issi nuuzi kusha qulom'idi hara bagga xeelli didiis izi may'u may'ozikka booththa qasseka gede iza lanqara dizayssi kusha bolla aykko bishe oykkidi izi waan zaafon karettenna guyera dizayssi qasseka haasayi sathakko daanees.

Daro asati eqqeti pude issi nio xeellidi deettes isti aaza xeelliza hunka ta erkke iza may'u may'oyza bollaka tophiya bandara masifaanish kudis passeka hankoyissi kushan haykko mish oykkotides izaazu ekkiza hunka eretenna ta coo gaza xeellishi ubbatikka lu'eth.

Daaro asati issippe giddidi uti uttides ista gidopeka issinozi pude bagera uti utides iza lanqenka yophphiya bandira masatiza mishshey dessi qaseka sinththa baggara ubbatayo haththey uti utides ta co gada xelishin asati mayo mayarane oykko dabtarera ubbika lo'es.

daro asati issippe gididi uttuttida ista giddoppeka issi ade kusha qulum7idi utta gides ta cuokata xeellishin issi macifekka silkiya oykkada uttida daamas ubbataka ta xeellishi sintha baggara haaththikka haaththikka dees istauyana mala

doktoraabi equtidi kusha kude denthi uthides iza aza denthizakonka erikke lanqa baggarakka dizaara kusha dentha ottadus qasseka guye baggara topphiya bandareka equtizi ta coogada xeellishin isti eqo bootazaluni ubba miishazikka lu7ees

Issadey uttuuttidi waraqata oykkidi izappe xeelli di haasay izaaganis qasseka sintha baggara aykomoshikka eqqotide ayfa bollakka manexere aathth uttippe ta cuugaza xeellisha adde zilo7ethi lo'ees qasseka iza lanqinka dida eqqatikka lu'eeth.

Na77u cima aawati eqqida uttida istta giddope na77ati ayko miishe oykida qasseka huphe bolla gaamo dunguza masatiza miishshi aaththi woththida isti mayo may7ozi tas gaamo dungguza masates bolla baggaraka bulluko masatizazi may7ida istika ta xellishin lo7eetes.

Daaro asati issippe giddidi eqqi uttida qasseka issino utti uttida baggati gaabe mayidayssatho daanes qasseka hankkoyssi eqqoyssi gammo dunguza mayidi dannes coo gaada ta xeelishin ubbatika gammo dungguza mayoyti lo'ettes.

Hassa ta co gada xeelishn yeho massates isinozika ubatika yeekiza danetesi, ista giddoppekae issinazi karethi mayida Danes, ta co gada xelishshin asati yeho yekishshe diza danetesi ayko asiy hayqonta agena , bootazika ubbiy yeekesi.

Ddro asati hamutidic deetes Ista lanqaraka gede hiixa masatizazika dees qaseka sintha bagara aazako miishika dees izi azakon eretena guye bagara issi macashiya aayako tookada hamutada daws qaseka issiniya hasha oyka uttidathoka daanaws.

Doketer abiy utidi utidi hasayide dees.qaseka iza lanqera tophiya bandirayka eqi uttides iza sinthara qase hara miishi hatheda daaniz miahi eqi uttides izi azakon erike ta izi hasayizaysi

Daro asati ayko mithi tokidi deetes ista gidopeka issinozi eqidi coo xelidi des qaseka hankoysi hokidi tokishe dees ta co gada xelishin ubbika oothana yoda daanetes ubatika lo'etes

daro macati issippe uttutida ista giddoppeka bolla baggara na7u naytitettes na7atappeka issi ne koshan haykko miishu oykkada wosta zaakonka erettenna qasseka ubbati qora bolla haykko miishu wothwothida isti aazibooth zaakonka erettenna.

Heedzdzu asati eqoteda ista geddoppekka na'ati adde gidishin qasseka issi neya maca isti qora bollaka aykko miish maydoteda isti ay ma'izaakunka erettana qasseka ista giddoppeka issi nouzi kushan aykko mish oykkotides

dara aosati issipe gididi uttutida ista giddoppeka issi nea dabtara masatiya miishi oykkada uttagadus qasseka hankoyssi ayfa bolla manaxira aaththidi awu xeellida kunga xeelle eretenna ta co gaza xeellish ubbatikka lu7eeth

Oyddo asati uttuttida ista giddoppeka issi nozi doktor aabi gidishi hankoyti oonakkonka erke ta cogada xeellishin issi nozi kushan haykko miish oykkidi xeelli dize qasseka doktor aabi guyan tophiya bayndareykka qaphetuttidis

Issi adezi uttuttidi haasayizaadanii kaseka adda sinthan aykko miishikka utti uttide zi hazakkonka erettenna ta cookaza xeellishen addezi aypiaro wothoy saro ubbasidikallo'izadaniin qasse kushazi wossizakkonka eretenna.

daro asati pude hamuthiza daaneti ista giddoppekka issi na gede eqawykkata awubizakonka eretenna qasseka lanqa baggara hiixa y diza daanees hankora qasseka gede aywoth zaakonka eretenna coogada woothadedoos

Na'u asati uttuttida ista giddoppekka heyssi dotr aabi daanies coo gidi kusha essutide iza aazi hissida konka eretenna qasseka gede baggan dizara aype miishan aykko miisha aaththada iza xeellizathoka daanawus ta coogada xeellishin istina atikka lu'eth.

Daro asati issippe gididi utti uttida ista giddopekka bolla bagaara na'ati uttida istikka adden macca gidishin lanqerakka aykko miishshakko eqqi uttida qasekka ha bagaara tophphiya bandira misatiza miishshi eqqi uttides issi addezi coo giidi xaafide dees.

Issi maccassiya eqqada tuuke qollizayssa danawussu qasseka geede baggera dizzara tuuke siinetta meccizayssa danawusu ha baggera dizayssika tuuke giigisizassa danessi ubba mishshata ta coo gaada xellishshin ubbati issiti haaniza mishshezi lo'ishshe de'ssi maccasiyaka lo'aththa lo'aawussu.

daro nayti issipe gididi pude gammo dunguza pude bessi bessi wuthida ista giddoppekka issi nozi pude essi ooththize gammo dunguza qasseka izi mayo mayozita xeellishin gammo dunguza tumasatizazi daanneesa yeda baggaradaytikka hupha bolla gammo dunguza woth wothida

daro asati issipe gididi makinakki baanatho hanettes qasseka issi neya bursa goochchade baadidows issi qeeri neya qasseka guye baggara bursa bayata timirtoso dzaadaana ta coogada xeellishin ubba asatikka baynto baanaso baannaso baanas ke'i uttida

Darro nayti uttida timhirte ketthan thamariza Danetes. Ista giddopheka isnozi haraso mitha tselles, izi aza tsellizakokka eretena. Qaseka is machasiya gede yuyada na'aza tsellizassakka Danaws.

Daro asati makina giddo gelanaw tara nagidida danees.hestta gidoppekka issi makina do'a danawus. Adati izi do'otto makinne gidokka woxxidida danes. Ta coo gafa xeelishin asatti issippe banakka danetees.

Daro asathi issippe gididi uththi7uththiza; uththiza giddoppekka sinththa baggan diyaa7ethi aykko miishsha yoothiidi haasa7iiddi deeththees; qassikka isththa lanqqen lanqqen ubbathuyookka haaththi imeththi7uhti zee;tha coo gada xeellishin ubbathikka lo7eeththes.

Daro makinati issippe gididi eqi utida Issiti azas eqi utida Issiti azas eqidakkoka erike Ista gidoppeka bothika zo'o masatiza mishikka de'ese qasekka ha bagara issi adezi makina gido gelanaw eqi utides co gada xelishin adezi ayfa bollan aykko mishi wothi Wothides

daro nayti issife gididi kowaas ka7i dideettes ista giddoppeka issi nozi ko7asa bochchidi pircanathokkanee hanko tic co giidi woxxi diideettis ta cookata xeellishe bootatikkanne naytikka lo7ida daaneettes ubbaytikka boota lo7ees

issi macasaya giya giddon uttada shunkurte maxiza daanawus, hanko baggara qasseka iza hokkada waanzaakonka eretenna cogada ta xeellishin donotaranne timatimetaranne ubbika xeellishin lo'etes, qasseka macasiya hupha bolla zo'o shaash shashida

Daro asati issife gididi makina giddo geluttida qasseka issi nodi gelana sidekko ha yiite gizaatho gibiya eqqootide coo gidi gelana gukkon gelinna doyadees hessa makina te coogaze xeellish beccootis.

Daro asati giya giddon hamuttidi deettes ista giddoppekka issiniya kushsha bolla aykko miishshi oykada pudde hamutizaththo hanawus qasekka gedde baggara dorsse masatiya miishshikka eqqi uuttides ta c'oo gadda xellishin giya bootazi lo'izathokka hannes

daro asati issife gididiyu uttuttida qasseka baggati sintha baggara eqqitathuka hanettis ta coogaza xeellishin gede eqqu asati haasayizasikko daanetti qasseka gede baggara da putohan asati waan zaakunka erikke uttutidi utta gida

Hayssa ta coo xeelli shingiya daanees giya giddonka issadezi uttidi haraso7e xeelli didees qasseka iza sinthara loomey keeshsho bolla keeshsha masata miisha bolla dees qasseka ha baggara duno ayko dizathoka daanees.

hayssa boota ta coo gaada xeellishin giya masate iza lanqenka gede jarkane masatee miishikka aykko isti macasaya kushakka pude dentha otoe ta coo gaada xeellishin asatikka waanizakkonka eretenna hankora coo gaada eqqagaduiza issi xeqqizakonka eretenna

hayssa bootta ta coogaza xeellishin geya daanes issi macasiya qeeridha zokkon bay7ada oykka wutaza zaana qasseka hankoysi guye bagga xeellis dizas lanqatan deyayssi gede ta xeellishin duunokka daaneis lanqa radayssi shunkurte kamasates coogaza ta xeellishin boottazi lo7eys

daaro asati isippe itidi tukke uyiza danetes qasseka sintha baggara diyara tokka hista qordza asi daanas hankora qasseka gaththizasi daanas ta cugaza xeellishin maatay gadan dizayssi kalo7ees qasseka guye baggara dizza asati uttoytikka lo7etes

Daro qeerinayti makina giddon gel7otida gelotappeka issi no awu xeellizafonka eretena xeelli diye qasseka gede baggarajjeyssi kosha kude dinthidi makina oykkizee waanideyaka eretenna ta coogaza xeellisi qeerinayti hara dire baanatti hane.

Issi Naya co gada kushe qulum'ada eqa utadus qaseka co sintha bagara borsa malatiza misheka oykadus qaseka huphe bolla karetha mish wotha wothadis iza azi wothidakoka eretena, co gada ta boota xelishn mata mala lo'o daysara lo'es.

daro macati issipe gididi eqqotida ista giddoppeka issi nuuzi adde gidishin qasse hankoytikka macata giddoppeka issi neya topphiya bandiramay awuttadus qasseka hankora gammo dunguzama izaazi qoreyan mothawuthadu cogazasa xeellishin hiedzdzatikka ubbatikka lo7etta

na7u asati utt uuttida istamidoppekka issi ne huphe bolla mana xeere woththidadama qasseka haaththa oykkada uyaadedos hankora coogata kushen haaththa oykka ottadus qasseka isti kusha bolla aykomishekka aaththa uttadis ta cougada xeellishi na7atikka lo7etis.

Iss adey eqid kusha denth wothides, izi denthiysika bollara may'i Oys Bootha tisherte co gada tan ada xelishn lo'ethiko lo'izay , qaseka gede bagara issi kethika diza Danes. Izka eqosos wora masates ubika ta guye xelishn lo'es.

Laapun asati beetide deetes. Istta giddopekka oyddati pudde bagara dishin qassekka heezati duggen utti uttida. Ta coo gada xeelishin bolla bagara diyaiti kushiya pude denti uttida . Entti ayssi hessa oothidakkomka erikke co gada xeelishin istti lo7eetes.

Issi macasaya gaammo dunguza mayada uutta uuttadus qasseka huuphphiya bollakka koppiya masatiya miishshii woththa woththadus ta c'oogada xeellishin macasiya lo'ade dawus qasseka lanqe baggara haaththi goggida haaththikka dizada hanees ta haaththa xeellishin lo'ees

daraasati issipe gididi awuguzaakonka eretenna ista giddofeka issi nozi mitha oykkidi hammuti diidees qasseka hankoyssi kusha bolla aykkomishkka oyki uttidis hacco gaaza xeellishe addezi bootham hay7oyssara miicizayssara lo7ees

issi naya aykko miish oykkawutada coogada haasa addedawu iza aadza haasay izaakonka erettenna ta coogada xeellish ne apooto dendizakkokka daanawu qasseka hasha bolla aykko mish ma7awottadus iza aadzi oykkidakonka erettenna

Daro asati issife gididi eqotida isti aaza eccadakunka erke ta coogaza xeellishi gede caakazi aykkozi coo lo's lanqa baggara kadzdzaza biittazi shuchchazikka lo'es staka ta xeellishin lo'zathoka daaneettes isti ay ooththizakunka erettenna.

hayssa ta coogaza xeellishin lo7ees may7o mayto kanaytayssikka lo7ees qasseka eqoysi mithazikka lo7ees maatazikka xeellishin coogiti lo7ees qasseka keeththa bolla xaafeto muishazikka lo7ees hayssa ta coogaza xeellishin timirte keeththaka masatees

issi addezi uttu uttidi pooto dendiza daanees iza guya raddizayssikka ubbatikka maata masatiya miishati lo7eetes ta coogaza xeellishin adde may7o may karethanne enne booththa masatizayssi ubbikka lo7ees kushadommo wossazakon karettenna

Issi macasiya haaththa geddo gelada qodha pucha pude kessada xeellade do iza awu xeelliza konke erikke coo gadata xeellishin haasthataranne bootta izadiza boota yo7ethi loo7ees hayssa haaththa geddo takka gelidan tana loo7ees.

daro asati issife giididi goggiya haaththa lanqen pooto dendizatho daanetes ista giddoppeka baggati kusha pude denthoothida isti azaz denthida kunka erekke qasseka lanqa buggan dizayssi kushan aykko miishikka oykkootis izi azi oykkidakoonkka erike

daroti issipe gididi hamuti dideettes ista giddopfeka heedzdzati qoora bolla ayko miishi woth woththida qasseka hankoyssi kusha wostiza konka erettenna guye baggara diyayssi qasseka kushan dabtare masateya miishikka oykkotizes ta coosta xeelli shinlo7eeti

daro nayti issipe gedidi eqqutida qasseka hankoyti uttotida ista giddoppeka issi nuuzi ichizakko daaneeth izaaza ichchizakonka erettena cogazasa xeellishin kusha bollakka aykko mishu oykkotiza daanees hankoytikka may7o may7o dzubbotha gidoysi lo7ees

issi naazi coo gidi eqqagides izi aaza xeqqedakkonka erikke qasseka hupheya bollaka aykko miish wothoththides ta coogaza xeellishin naazi may7o may7oza bolla tophiya bandara masatiza miishikka dees qasseka issi addezi pude keesatho kaanzaazikka dees

hayssaza zaapaa coo gaza xeellishin ka lo7ees qasseka gada baggara diza maatazikka darozikka ubbi kaci lilu uttoyssara lo7ees geda baggarakkayko melanathu kaaneshin ta coogaza xeellishin haaththu qolettanakonka lo7anatho daanees ta coogaza xeellishi lo7ees

na7u asati utt uttida qasseka heedzdzati eqqida heedzdzateppe issi nozi tama bolla aykko mish woththidi qaathi didees izi aaz qaathizakonka erettenna coogatata xeellishin tama bolla dizayssi lo7izakka daanees geda baggara uttoysi demmo aykko mish kamay uttith

Issi adde uththi7uththi des; qassikka issinozi eqqidi adda pootho denthizakkodaanees; tha co7u gaada tseellishi addeesi ayfa bollakka manatsire aththidi qassikka gede bggaarakka woreqethey gu7eera daadaani ubba miishshazikka lo7izaaththoo gaadaanees.

daro asati eqqidi waanuzakonka eretenna ista giddoppekka issi niya silkeya puda denthata pooto dendiza daano qasseka issi nuuzi coowdi izoo xeellis sintha baggarakka iaykko oothi di dettes ubbatakkada xeellishin ista ooso ommanatho haneeth

daro macati issipe gilid eqootteda ista giddoppeka isseneya kushan aykkomu shi oykka uttadu qasseka ayfa bollakka maanexira aaththawuttadu guye baggara dizaara awu baggaxee dizaafonka xeerettena coogaza duge xeeladido hankoytikka eqqoytubbi kalo7eth

Hedzdzu maccati utti uttida ista giddoppeka issiniya qeeri na dhanththada dawis.hankora qasseka kusha bolla ayko mishsha oykada duge izo yuyada hasaysada dawis.hakora aw baga xelizakonika eretena. ta coo gada xeelishin hasati utti uttida.

Hedzdzu asati mala .ayo mayid qodha bollaka aykk mishe wothid qaseka issi adezi duge xelide aako xelide des, izi xapizakonka erike ista gidoppe issi macasiya haraso xelasa micada dawusi

.Issimaccassiya utta uttada aazi oothizaan erettenna qasse sintha baggara diya nayakka gede kusha wozizaakkon erettenna coogaada ta xeellishin utto maccadiyakka duuna bolla aykko aatha uttadus.eqqo asatikka bootha mayozara lo7eetes.

Namu asati utti uttida issita gidoppekka issinoya sinththa baggara dabitera misayiza mishshani xaafada dawusi qasekka hanikkora laxanamayada iza xaafizayisa xeelada dawusi ta coo gada xeliishin issiniya mayo mayozikka huphezikka ubbay loeesi

Adezi utti uttidi indiyo hasa'isoza daanes iza sinthataka dawtara masatizanne mobale masatiza mishi de'es izi ay othizanka eretena qaseka lanqera dizays co gidi iza ista xelidi fees izi aysi xelizanka eretena.

heedzdzo asati uttutida ista giddoppekka na7ati sintha baggare dabtare masatiya miishan xaabidi deette ista giddoppekka issi noozi hara buuta xeellidadanee qasseka gede baggarede addezi kusha wossiza kunka eretena ta cookaza xeellishin coolo ete

issi addey uttuttin qasseka issi nun eqqidi pooto denthizatu honnees qasseka lanqara pootoy laqqafethida daanis coo garata xeellishin ubbatikka lo7eeth gede qorqorozdza xeellishin gede salo masatiza qalamekka qabba7etudides coo gara xeellish ubbatikka lo7eet

daro asati eqqidi isti waane xaakonka erettenna ista giddoppeka issinea pude xeelliza daana hankoyti qasseka utto addalanqera coogiti hista iza xeellidi deettis iqazikka ze aasay qakkunka eretenna ta coogaza xeellishin issinne demmu haykkomish xaafa xaafa immizasoka daanawus

Daro asati issife gididi eqpotida ista giddopfekka issino zilanqara eqqedi macaso be iza daaneet izi aysi be izafunka eretenna qasseka sintha baggara dayssi naxalama'iza daaneeth hankora kusha wostiza funka eretenna.

Daro mac'a nayti issipe gididi kuwase ka'idi detes ista gidopeka isiniya huphiya ayko mishi qabayetada kuwase qirc'anato hanawu ta c'o gada xelishe ubatika kuwaseko woxizato danetes ubatika issipe utidi lo'etes.

Daro asati kuwase ka'ama biza danetes ista gidopeka isdinozi kusha pude denthi uttides qaseka hupha bollaka ayko mishi qaba'etides gede bagaraka issinozi esi wothides taco gada ista xelishin isti mayo mayozaranne atho camazara wurika lo'es

daro addeti issife gididi kowaase ka7i diideettie ista giddoppeka issi nuuzi kuwaasa pircano kushshantara tohantara kuda dentho oxxides hankoyti qasseka kuwaasakko woxi diideettis ta coogada xeellishin ubbatikka issife woxi dizayti lo7eettis

Oyddu nayti eqqu uttida ista giddoppeka issi nozi kareth xallamaydis qasseka issi nozi naaza wosti zafonka eretenna he naaza kushezaka issi nozi oykki uttidis ta cooga xeelli shengeda baggaredza naazi waassanathokka duuna doy uuttetis

heedzdzu adde nayti eqi utida ista giddoppekka issi noozi kusha hupheya bolla wothi utidi ista xeellide qasseka hankoyssikka kusha duge wothidi waanizakonikka eretenna hankoysi giddon giddon dezayssi ista kaassiza aseka daanes ta coo gaada xeellish isti mayo ma'oara lo'etetes

Oyddatikka kuwaase pherccanaw woxiidi deettes istta giddopekka issinozi kuwaasa phirccanaasw gakki uttides.izi aatoyssikka zo7o caamma masatees. hankoyssika gede baggara woxxees izikka mayo may7ozi bollara zo7o masatees.

Hana macashiya ta c'oo gadda xellishin Chelsea dosawus mesele c'oo gadda Chelsea giza maya mayada pudde bessadda dawus izokka ta xellishin miicca uuttidayssara lo'oeththa lo'awus qasekka kushsha wostizakokka erenna erettenna c'oo gadda pudde denththa wooththadus.

Issi addezi uttidi awu xeellizafonka eretenna izi coogagata xeellishin sintha baggarakka aykko miishika eqqoysa haata izaathoka daanies kaseka izi may'o may'ozi zo'onna kareth gidoysi xeellishin nu izathoka haniis

Na7u asathi equuththida; isththa giddoppekka issinozi aazo bessizakkonkka ereththenna coogidi bessiddi dee; qasseka qoora bolla aykko mishikka woththi woththi des; hankoyssi kusheza duunaa bolla woththizakokka daanees; tha coogada xeellishin naa7athikka lo7izaa daaneeththes.

ubbanaytikka sakilitara aubizafonka erettena coogidi pude laaggidi deete issas dudduppekka issi nozi toora bidazanes guera dizayssi qasseka sintharadeyssi woxxanatho ka haniis coogaza xeellishin saykilitaranne asatare ubbikka lu7eth

daro kuwase ka'iza asati isife eqqutera qasseka hankoyti duggo hokkanathoka haan uttida issi no zuy gulbata bolla duggo bodhdhidi waan zaakumuka erekke coogazata xeellish ubbikka issipe gididi loo7ettes

kKuwaasa ka'iza nayti kuwaasaka ubbikka woxxi didetis ista giddoppeka issi nozi lo'ethi gakkanaas u hanes hankoyssikka lo'ethi woxxi diidiis ta cookaza xeellishi ubbikka ka'iza nayti cawotidi cawotidwoxxiza daanetis ubbikkalo.

zo7o makinazi eqi utidi lo7ees, zo7o makina bollaka karethiyka des, qasseka bootha masatiya miishika des, ha baggara pudera charjere masatizazyika Des, izi azakonka eretena, ta coo gada xelishn uti utoys ubbuka lo'etes, haysi tas dizan das ges.

Hayisa ta co,o gada xelishin salayiza misha danates qassika loiso moretiko besiya iqqa danes ubba mishika xelishin loetes garsa bagara diza iskibirtotika guthara lo,etes

hanna silkiya coogata ta xeellishi mooreta silkeka daanawus aykkoka eexxade dukku hayssi gi goophizay asi asara gaaggana malakamadees qasse kata coogata xeellishi hanna silkiya lo7izaka daanawus ta didan taan dasti gees

hayssi izi aasa konka erikeshin coogazata xeellishin zoo7oykka dees qasseka maata masatiza yssikka dees qasseka bicaykka dees hara hara miishikka dees izi aasa konka erikeshi ta coogaza xeellishin yede huphe oottizaso ga daanees

Hayssi karethazi aaza konka erekeshin ta ceellishin lo,ethi lo,ees gede ta eellishin hayssi saateka masatees gidda giddon xaafettida xuufekka dida dannees ta hayssa mala saate dida tana lo,ethi lo,ees hayssika baas xeelettishin lo,ees.

Daro asati eqquutidi sintha baggara deeisse mushan dendanatha aneti ista giddofeka issi noti kusha bolla waraqato oykkida ganees coogatasa xeellishi addezi miici diddayssora lo'iza gaannees qasseka hankoyti iza coogidi xeelli didettis.

Issadezi ay oykkidakonka erettenna coo gidi oykkidi miici didees ta coogada adda xeellishin lo7ethi loo7es miici didayssara izi may7o may7o zikka lo7ees hessa mala may7o hitadizanka tana dass gees coogaza ta eellishin haysse miishazikka gizay issi qeney atti deeggees.

Oga buukkiza makinazi eqqotide makinazikka malkezi bica masatis ta cuugata xeellishi hayssa ubba biitta buukkiza iza daanis qasseka giddo giddon issi addezi uttidi laaggizakka daanis ubba ubootazikka ta xeellishi wora masatis ubbazikka lo7e.

Issi makinazi eqqottide makina sintharaka issadezi hokkizi aazu uoththiza funka eretenna qasseka duge baggara issi macasaya na'a ekkada huda efizade daanos qasseka hankoyti gaabe mal'idi duge bizaka daanettis ta cuokada xeellishi makina eqqo boota zilo'ees.

Daro makinati isipe gididi eqi utida hista azasi eqidako erike tasi ta coogada xelishe lo'etes .uba malketik botane karetha entika keta gidon eqi utidi loyto lo'es.

Ichashu asati issippe gididi awo beyakonne eretena ichashatika hare bola keiwutida iza gidoppeka issinozi botha mayo mayizes lanqe diza mitazi eqoyisi ubiaka loias cogada ta asata xelishe loates.

Issi adezzi motere bolla keyiddi uttagides izzi aziss utidankka erike izza lanqen makinay eqizza danes izzaysekonekka erike ta cogada xelishin adezzi osso xaydi utidaka danees.cogidi qofizathokka danees

Issi hara bolla jarikaneta wothid awo bizanikoka eretena. Iza laniqera demo qeri na7az sugizathoka hanes. Qaseka issinoz pudera hara gochide des izi awu gochizanikoka eretena.co7o gada ta xelishin ogez ayiko lo7es.

Oydi asati issipe gididiakina sugidi betetes pude bagara qaseka diza nazi co gidi ista xeelidi dese makinaka duge gochidi athana hanetes bollanika

daro asati matina lanqen eqqotida ista giddoppeka issi muuzi haykkumishi tookku tees qasseka issi muuzi puden tookkoyssa ekkizas ta daanex eqotoyssi qasseka geda baggare ta na7u asati eqqidi tookkoyssa ekkizas daanetti asataza coogaza xeellishin pude immizaxoka daanettes

daro makinati issife gididi eqqi utida ista aazas eqqizakkonka erikke ista lanqen qasseka issi nozik ke7i uttida daanees izi pude hamtizazakka daanis cogarata xeellishin naazi may7oyssikka zo7onne karethi masatees ogara eqqotiza addetti eqqida

issi bajajji awu bizafunka erettenna coogidi pude biidides qasseka iza lanqera issi macasenna xalamay ada duge hamtizatho daanos ta coogaza xeelishin bajaji bica masates izikka lo7izatho daaniis qasseka gede baggara qeeri nayte quddida

Daro makinati aazaz eqqidakonka erike eqqotiza hi makinateppekka sintha baggara deessi kareth makinati dishin co gidi xeellishin ka lo'ees qasseka geda baggara zo'o makinaykka dees izakka xeellishin lo'ees ubba makinayka taadizan lo'es taana.

harezi oyddu jerkani ba'i utide iza bay7o jerkana giddokka issi naya eheha haaththa qolladero qasseka issi nozi hara oykko uttize coga xeellishe haaththa bootadi ubbika lo7es istika lo7ettes issipeptoyti

issi makinazi zo7onna karethe masatiyayssi eqqa gides iza aaziz piqqidaonka eretena ta coogata xeellishe makinaya lo7etha lo7os tazida kataxi aseka gede baggara zo7o wombere masatiya miishanne booththa naykko bishan uttutii

Issi makina zii ekkotides qasseka lanqa bollaraka hara asikka deesh izi awa hamtezakkonka eretenna guye baggaraka gede mootere masataa miishikka dee izaazakkonka erettenna ta coogaza xeellishin ogiyara makinara issipelo'eeth.

issi oogan wogga makina zipudi hamuti didees izi awu homutizakonka erikke ta cogaza xeellishi zo7onne kareth izi awu bizakonka erikke geda baggarakka na7u baajajeti eqqutiza daan ittes isti ayssi xeqqezakonka erikke hayssi makina ta ddidanka tana dasse gee

Na'u asati pude hamuti dideette ista giddoppekka issi neya maca gidish geda baggaradzara macafon addekonne eretenna ta xooga xeellishi maca waggara geda maxala masathaya may'oma oottada geda baggaredzeza kooqezikka xeellishin lo'ees.

issi addezi kusha bolla aykko mishu oykkidi coo gidi qeernayo sintha baggara xeelli didees qasseka guye baggara issi macasey aykkomish wotha deda giddorakka aykkomishikka uttu hittide iza azakonka eretenna ta coogada xeellishin addezi lo7isaatho daaniis

daro pooqeta giddon issi issi mebraate eqotida daanes qasseka issi pooqiya bolla issi macasiya pootekka dees ta cogada xeellishi pooqeti ubbatikka lo'etis qasseka sintha baggaraka biittazita lo'iza daanees ubba biitazikka eqqo issi lo'es

Na'mu sati uti utida isitapeka issinozi wariqata bolla xapida danes qasika cogada utada kushya kulu'u'ada utada iza xelayida dawus gede bagara dizays xelizatho hanes isita sinithanka abebay diza danees

Hayssi keeththazii keexetti wuribeenashi ta xeelishin keexeti woridan lo'anato daanees. qassekka sinththa bagara makinay aazee eqqi uttidees. ta coo gada xeelishin keeththay keexeti wuridan lo'ana daanees. tas hayssa mala keethi didas tana das gees.

Hayisa kethata co,o gada xelishin lo,es gede malkezika bothatethazika uba mishika lo,oes qasika sintha bagara diza mathazi ababazi uba mishika lo, oes zafezika eqiwutidayisi lo,es ogezika lo,es

Oyddu asathi eqquuththida; istha giddoppekka heedzdzathe adde gidishin qasse issinniya macca; heedzdzathikka kushiya bolla waraqathey oykki uththida daanethes; qassika macciya isthas aykko miishsha yoothaadde dawu; tha coo gaada xeellishin ooso ooththana yidaa daaneeththes.

Hayssa ta keeththa xeellishin lo7ethi lo7ees butoyssara qasseka giddo giddon aykko mishi eqoysikka ubbikka lo7ees booththasetaka gede wolelezikka ubbikka lo7ees ubbakkata xeellishin taas dedan lo7o gaadeta qoppade days

Hayssa ta coogaza xeellishin keexxetti duuronta keeththi daanees hayssi keexxettidi giigidan lo'ana keeththikka daanees qasseka lanqe baggara aykko miishikka eqqotides izi aazakonka eretenna garsarakka aykko miishi xaafettides ta coogaza xeellishin xaafetoyssi quxere daanees.

hayssa ta coogaza xeellishin gorbeto qalamezeraka ubbikka lo7ethi lo7ees qasseka lanqan diza ababa masatiza miisharakka ubbikka lo7et biittazikkatho coogaza xeellishin gede maatayn bokkanaashokanees ogezikka coogidi lo7ees keeththa tadi dandasti gie

hayssa keeththa ta coogada xeellishin loo7ees iza keeththa lanqanka ayko miishi eqotize qasseka keeththa gelthiza baggara didayssikka ababati aykoti ubbikka uthchishi loo7eeth geda baggarakka aazeesha keeththa lanqan eqqotizis ta coogaza xeellishin keeththazi loo7ees

Daro maraqetida asati issippe uti utida issita gidoppe bagati bicca mayida qase bagati zoo mishi qodhen athi utida ta coo gada xeliishin ubbatikka mayo myoyi karethi masatesi ubatikka uti utidi loeteesi

Daro asati issipe gididi uti utida isita gidope issinozi eqi utides ta cogada xelishin izi eqidi fatanisizathika danes hanikozi cogidi haraso xeles xafizathika danena hanikoti hokidi xafidi de'etes

Daro asati uti utira qaseka sinta bagara issinozi eqidi istayo hasayiza danes utoyito sintan ubatu sintanika haththi hathti deas qaseka issinozi eqizi poto dtntizakone hanes ta qogada xelishe addezi yotizayis lo danes.

Daro asati issife gididi uttiuttida ista giddopfeka issi noozi hapude xeelli dide qasseka na'ati baynta giddonka haasayiizaathoka daaneete keda baggara dizara zo'o may'oora coogada eta ay xelizakkonka erettana xiillade dawus.

Daro asathi issippe gididi eqquuththida; istha giddoppekka issinniya quuran aykko may7ada izan waanizakonkka ereththenna hara bootha xeelladde dawu; qassi kushiyakka qulum7idaatho hanaadde dawu; awunkko issi coo giidi gede yuuyidi miicciidde dees; qassikka guyeera diya paranja misatiya xeellishe.

Issi adezi eqi utides izi aza xelidako eretena guye bagara issi mizika diza danes eretena qasika matazi coo gidi xelishin lo'es eyani diza shuchatika loiza danees ta coogada adeya xelishin adezi banidira danees

Hayssan daro makinati ays eqqidakoka eretena eqqoytika qasseka pudenne dugenne hamotiza tamaare nayta masatiza hayssa bootan coo gada ta xeellishin wolayta sodo yuniverstteka masattes ogezika lo'es.

Issi naya coo gaada xeellada dawus. Qasseka sintha baggara ayikko miishshi oykkidi izis bessidi deuees. Izi aazi oykkidakonne erettenna. Ta coo gada nayo xeellishin hasayanatho gawus. Iza may7os karethi masatees.

daro tamari nayti issippe gididi uttuttida ista giddoppekka woggaasati eqqidi aase haasayi zaafunka eretenna qasseka sintha baggara uttutidi uttoyti haasayizatho kaanete gede baggara addi eqqidi ay haasayi zaafunka eretenna shinca tamarinaytasayo haasayi didii

hayssata coo xeellishin maraqetha may7amay7idi utti uttida ista geddoppeka issineya ababa oykkida daanan ha coo gada xeellishin ista may7ozi karethanne zo7o gidoyssara lo7ethi lo7ees issi neya waan zaakon karettena hara bagga xeellade dawus

daro qeerinayti isipegididi ututida ista giddofekana ati kusha denthida qasseka sintha baggara ista kusha xeelliza macise doora eqqawuttadus izi sintha baggarara qasseka saleda masatina miishikka girgida bolladee

Daro asati issipe eqqotida isti aazaz eqqida honka erikke ista giddoppeka issine ayfa bolla aykko miish aaththada ha xeella dedawa qasseka kusha bollaka aykko miish oykka utadus guye baggare diza macasayaka duuna bolla aykko mish wotha uththadus.

hayssi azza keetxa konka eretenna shin lanqara na7u asati pude hamutizadaanneti aseka ista sinthara pudera mith eqqeta ka daani ta coofata xeellishin bootta zikka lu7is geda baggardeza zaafe zikka lu7is oge zikka lu7iza daanis

Addezi coogidi eqqa gide iza aas eqqezafunka erettenna ta coogata xeellishin addezi haasayana hanizatho kaanettize qasseka guye baggara saleday diza ganees aykko xaafetiz uttizazekkadee izaazi xaafettizafunka erettenna ta coogata xeellishi addezi timirte keeththan dizaa daanees.

issi naazi eqqotidi coogidi xeelli didee izi aadis xeellizakunkarettena izi may7o may7ozikka buthenne karethinie qasseka puda baggara diara puda hamtada coo gada ha puda xeellawu ayssi xeellizakunka retena izi lanqentzaza ababatikka lo7ethilo7ee

Hayssatas coogada xeellish intimirte keeththan timirte tamarazaka daanete hista gildoppekka issinne ziggeda baggara eqquttides qasseka hanko issi kusha hupheya bolla wuthi diman zaaqonka erettenna wissa sinthan sinthan woreqeteykka diza daanees.

Daro tamarinati isipe gididi xaabi gidittes ista giddoppeka issimeya hokkataza aati xeelliza hunka erettenna qasseka hanko issi gedey yiidi asara haasayizathupa daanettes hanko era demmu toa awu bagga kessiza hunka erettenna.

daro asati isipe eqoteda ista giddoppeka issi nozi co gidi issi naaza xeellidide qasseka guye baggara issi makinay bicca masatiza makinay eqotize ta cookaa asata xeellishi ogiya xeellana yidasekadaanet ubbikka eqotidi lo7eetis

Hayssa oga ta coo gada xeellishin loythi loo7ee. Qasseka lanqqe baggaara hare masataytikka na7u haareti dee. Pude baggarakka issi addezi eqqi utize ta coo gada xeellishin ogeta lanqqera diza mithatikka hessi aykkoko eqqida ubbika lo7eettes.

daro asati issippe gididi olla bokkidi olla giddon ayko mishi gelith uttida ista giddoppeka issinoz pude wothoyssa bollakke uttides qasseka hankoyssi iza bolla zimpidi coo gidi haraso xeelli dees hanikoyis qasseka waanizakkonne eretena

oge bolla issi makinazi eqqotides izi aubuzaakonka erettena pode bizee duge bizeekanka eretenna lanqa baggarakka diza biittazi daro biitta daanyeta xeellishin dhoogaza ta xeellishin lanqa radikka aykko mishika dee ogezikka oosettizayssi lo7iza daanees

Issi macasiya oga bolla eqqawuttadus iza aathta xiqqida kunka erikke kushsha bollaka borsa masatiya miishi oykkawuttadus qasseka hanko kushan aazakonne qachchawuttadus cogada xeellishu macasiya oge bayda coogada pooto dendana eqqida daanawos

Oga luuthiza makinateppekka issi nodzi eqottides qasseka hankoy si ooththi didees ta cookaza xeellishin asati ooththettiza oga lanqara pudde digge hamuti yides qasseka sintha baggara ideya nazin coogidi makina lanqen eqqidi waanisakon kaarettenna.

Issi trafike macasaya eqqada bajjaji ta haasayissa dedo iza aygada haasayssizagunka erittenna ta coozo xeellishi may'u may'ora ba trafike masatos qasseka sintha baggara harasikka dees bajajikka eqquttides.

Na7u addeti eqotida istabidopfekka issi nozi dabtare masatiza miishi kushan oykutiza qassearakka guye baggara aykko aasatikka yidi deettes ta coogaza xeellishi biittay boogetoyssa bessana yizada kodaanettis naatikka eqotidi loo7eeti

Daro asati issipe gididi eqi utida issinozi polise gidishin qasika hanikosati coo asigidishin sinitha bagara bajajeyika de7es ta coogada xelishin bajajey moretin esidaga malates

Oyddu asati eqqi uuttida ista giddoppekka issiniya maca gidishin qase hedzdzattikka adde addetappekka hedzdzatti qodhdha bolla gamo dunguza woththi wothida qasekka issinezikka huuphphe bolla gaammo dunguza woththi wothides macayakka wotha wothadus

Oga bolla issi makinazi pude bidi des qaseka ta co'u gada xeelishin ogezika lo'othi lo'es lanqara de'iza mattazika ubbay melida danes cogada ta xeelishin bottazi lo'es tasi iza mala botay diza lo'es.

Daro asati issippe gididi shuchcha biittappe kesizadan hanes. Sinththa baggara dizayssi biitta bookkizayssadan hanees. Qassekka kanika dizadan hanes. Lanqqera dizayssi issinozi eqqidi coo giidi isti ooththiyayssa xeelles. Hankoyssikka pude hamutizaaththokka hanes.

Ogez ta co gada xeelishn lo'iza Danes,othetidika buro wurida Danes, qaseka issi ogeza bolaloydu assi eqi utida Danes, lanqe bollaka diza kethati axirez ubbayka lo'es, izi azakoni eretenashn Co gid lo'es.

heejzju asati hamutti didettes isti awuha mettazakonka eretena ista baggafekka issinozigede hamutis qasse gaa hankoyssi puda baggah mutadaanee coogazati xeellishi giddon dizayssi kushan aykkumishikka oykoothides ogalan qedehammakinatikkalo7eetis

issi matinay oga bolla haaththa gussiza daanis qasseka hankoyti eqqidi isti waan zaakunka erettenna ista giddoppenna ati baginta giddon xeelettiri haasayi dideettes qasseka gede baggara hanko asati ay ooth zaafunka erettenna

Hayssata coogaza xeellishin oga lo'ethiza makina kamasate iza lanqera diza ekefdezi lanqa pitisatxoka hanes qasseka hankoyti duuna bolla ykkomish wothidi coogidi xeellidiides iza xeelliza konka erettenna

Hayssi ogezi lo'ethi lo'ees karetha tathala ubbikka lo'es qasseka pude baggara diza asatikka ubbikka lo'ethi beetettannashin lanqan diza keeththaykka lo'es biittara keexxettada keeththa danees qasseka iza lanqara aykkumishikka eqqotith.

Qeerinayti oga bolla koaasekka idideettes ista giddoppeka issi nuy coogidi eqqa gides aadzdi xeqqidakunka eretenna geda baggarakka issi nuyi hasha oykkida eqqidexa izi ayssi xeqqidakunka eretenna ta coogaza xeellishe geda baggandza mootoreteta aykkoti qaqqa gida.

Hayssa mekina ta coogaza xeellishin oga bolla ayko gusside lo7ethi diidee qasseka asati geden haan hamuti xeelli dideete ta coogaza xeellishin hessi ogi ooseti wurokko lo7ethi lo7ana deennee qasseka addezi ha baggara goomma masatizayssa bochchi dides

biitta lo7ethiza makinazi pude duge biyi dizaadanees iza nanqerakka issi naazi eqqetes qasseka geda baggara maatanne wora masatami shi hadees ta cookasa xeellishi boota lo7ethi dizaadaanees ogezikka lu7iza danees

na'u asati gammo dunguza hupha bolla woththidi aykku misho oybutida hista aazu oekkiza honka erettenna qasseka qora bollaka woth othida dunguzaza cogazata xeellishin xaafeto xuufezikka gammo zuma asates ubba mishatikka lo7ees

Nam7u makinazi izi aaza eqqadakonka eretenna ista giddoppekka issinnozi ha shiquttides qasseka hankkoyssi geda baggara des. Ta coo gada makina xeellishin lo7izazikka daanes. Qasseka goommatikka lo7ettes.

Issi addezi kusha bolla aykko miishi oykkidi haasayidi de7ees. qasseka ayfa bollaka manaxxare masatizazi wothotidi qasseka hupheya bollaka koppiya masatizazi woththidis ta cooka ta adda xeellishin may7o may7ara ubbara loo7ees.

Na7u asati poora bolla aykko mishi woththidi ha xeellettes qasseka huphiya bollaka aykko miishi woththi wotteda issinneya qasseka haaththa meettizathoka daanas hankoysi qasseka uyanathokaha leezi aa wostiza konkaretenna gede baggara issi nuusi ista denthizathoka daamees.

Daro asati haaththa lanqen eqqite ista giddoppeka issi nozi me7ettizatho taanis qasseka sintha baggara issi macasaya kushan oykkada waanizakunka erettenna qasseka guye baggara issi addezi hoto denthizathoka hane izi waaniza kunka erettenna

hayssa ta coo gada xeellishen keeththi keexxana giigetti dida daanettes issi noozi pudekee didees qasseka hankoyti dugen uttidi aykko miish pude hisqa immi dideettis ta coogada xeellishe keeththazikka lo7ana daaniye keexxetti wurokko herke baggarakka aykko miishi mithey aaze qquttidis

issi naya eqqawottata jerkanara haaththi duuquda daanas izi sintha baggaraka coo duuqetiza na7u jerkaneti deettes ta coogaza xeellishi bootta zigede lo7izathoka daanees qasseka isti duuqiza haaththadiikka coo gogiza daane

Issi macasaya eqqada haaththa duuqa dero izi lanqenka na'u jeri kaaneti eqqutida qasse ka pude baggara issi adde kusha wossizakonka eretenna eqqutides ha baggara dziza macasiya xeellishinka lo'oos huphanka shaashe shaashida daanoos.

daro asati issipe gididi eqqutida ista giddoppeka sintha baggara qeeri naazi eqqidi tubba lanqan waanezakun kaeretenna qasseka iza tubba lanqan shuchchati aykkoti issife doorettidi uttuttida qasseka mithika iza bolla dees